Mon ma gua katuru yen kun gitye kawot i yo ma yor ne tye maram kun bene ki teng yo man tye lum ma odongo macego kun bene yadi madongo tye ma ocung iteng yor man.

Pii nam madit adada kun pii nam man tye ki godi bene ikine, godi ma tye godi madongo dok gidwong adada kun bene ki ko godi man tye maguume ki lum kacel ki yadi, yadi ma otwi matino tino madwong adada

Mo kic madwong makipito ki i cupa cupa man tye i saije mapat pat ma onyo kic man konyo dano me nongo cam ikomgi teke dano ojony dok bene konyo me gwoko yot kom pa dano i yo mapol..

Odi madongo adada odi man kiyubo gitye ki lum dok bene kinyimgi tye dibar maber adada kun bar man tye magigwero time tye weng laping macego dok maleng adada kun ki nge ot man tye i ye bunga bene opong ki yadi dok ki labolo bene.

Di bar ma kiyubo kun bene bar man kiyubo maleng kun bene tye ma olunge alunga ento ki itenge woko tye ma kiyubo dok tye maleng adada.

Kabedo ma opong ki odi madwong adada dok kabedo man tye kabedo ma dong opongo oko kun bene tye i kor cere kun ki iteng kabedo man tye yadi mudongo i kor cere man dok yadi man tye mabeco ma komgi yot adada.

Dano ma giti ka wot kun giti ka cito kun bene gumako gin ma gitiyo kede me cere i pii kun bene ki cen tye godi madongo adada ma ocung kun bene yadi mukene tye mucung acel acel i kine kunu

Laco ma otingo dano ite pikipiki kun tye ka ngwec iyo yo man tye yo ma kiliyo odok lam manyen kun ki iteng yo man tye mutoka ma kicibo iye kun bene ot madit ben tye ocung kenyo.

Lutuku odilo ragbi ma giti ka tuku odilo kun bene mukene ti ma gupoto piny kun giti ka laro odilo dok bene giti ka tuku i bar maber ma kijwero maleng ma ceng ti ka ryeny

Dako ki latin ma gitye ka wil gitye ka wilo nyig yen mapadi padi iwel mapat pat kun nyig yen man konyo me miyo moc cam i koma dano tek gucamo.

Ogoro ma tye ka kwang i pii kun pii man tye pii ma leng adada dok winyo man tye ki doge mabor kun doge man konyo en me mako rec ki i pii